Moositola ohamu kala muna oolaka dhaningwa muusikopa moka hamu pakelwa iinima mboka tayi landithwa moositola.

Efano otali ulike oshitaafula niipundi ya longwa miipilangi.

Ethano otalyuulike iimaliwa yoshilongo shaTanzania yomwaalu dhayooloka.

Efano otali ulike oshimaliwa shoko Chiina , oranda yimwe oyiuana yimwe

Okashina koku yalula iimaliwa , mongashingeyi aantu kaya longawe nuudhigu oku yalula iimaliwa komake, ohaya longitha owala okashina nohashi endelele oku yalula noonkondo

Efano otali ulike ositola yiilandomwa.

Iipundi yokukuutumba yomatyofa yina omalwaala gayooloka oyasimana noonkondo momagumbo oshoka oyo hayi kuutumbwa kaantu momagumbo ngele ya gongala.

Efano otali ulike oomeme yeli yaali. Gumwe ogwoshipa oshitiligane gumwe ogwoshipa oshiluudhe yeli pomayapela nomalemune. Niiyimati iikwawo tuu.

Ongodhi yoiphone15 tayi sindamwa kobaanga yaVenduka omanga omasiku 30 ga Sepetemba inaga thika.

Otapu holoka okashina kokutula uukalata kombaanga yopashigwana, hono haka longithwa iilonga oyindji.

Efano otali ulike iipundi yoku kuutumba yayoloka nuutafula.

Mefano lyetu mono otamu monika omapingathano giimaliwa momasiku omilongo mbali nambali omwedhi omutimulongo nomutiyali omayovi gaali nomilongo mbali nandatu.